Eki n'ekicuncu kyekishaija ahabwa ebyoya ebyetoreire aha maraka gaakyo nana amaguru gaayo nana omutwe gwayo kiine erangi erikushushana n'emitaka ery'ebyamiho kandi ebyemami omu binyatsi byomire nikireebeka ehuumwireho

Enjoki eteekami aha kimuri kimwe kiraingwa kimwe kiraingwa kyerangi ya papo eki ekimuri kiine n'ebimuri ebindi eby'erangi ya papo nabyo biraingwa